Ekifaananyi kiraga essinzizo tuyinza oddiyita Kkereziya olw'okuba nti waggulu kkasolya waliyo akabonero ak'omusaalaba era ng'essinzizo lino liserekeddwa bulungi n'amategula agaggyayo obulungi ekitiibwa ky'enju y'omukama era nga w'otunula mu bbanga kulaga nti embeera y'obudde nnungi kuba bikulaga nti obwengula bwonna bwa kkala bwonna bweyerudde.

Ekifaananyi kino kirabikiramu ekita ekisibiddwako oluyina, ekitegeeza nti ekita kino kyali kitwalibwa ku buko. Ekita mwe muteekebwa omubisi oba guyite omwenge oguwoomera bannaffe be tutera okumanya ng'abakombamudaali, abasinga obungi.

Ekifaananyi kiraga edduuka oba omudaala nga batundawo engoye oyinza ozziyita ez'obuwangwa bwaffe ng'Abaddugavu. Ndabamu engoye ziri mu kkala ey'ebikooyi, amasweta agambalwa abakyala kw'ossa n'ebitengi ebikyali ebiramba ebitannaba kutundibwa wamu n'obusero obuwanikiddwa obulungi ku bisenge.

Ndaba akatale ak'omubuulo akasangibwa ku makubo wakati nga nga mulimu abakyala abatunda enva endiirwa okuli ennyaanya n'obutungulu. Waliwo n'abo abakalirira gonja ku kkubo nga kw'otadde n'omukyala ayambadde ekitengi ekya kyenvu ekirimu n'ebiba ebya kiragala waliwo n'omukyala asala ekkubo ayambadde bbulawuzi eya kyenvu nga kw'otadde ne ssikaati eya bbulaaka era nga mulimu n'omukyala avuga ppikippiki eyakazibwako erya boodabooda eya bbajaaji era nga naye ayambadde ekitengi.

Ekifaananyi kino kiraga abaana abawala basatu era nga bonna bambadde obukookolo ekiraga nga baali mu nkola y'okwetangira obulwadde obuyitira mu,,, obuyitira mu mpewo , wabula ng'ababiri, asooka ku mukono ogwa ddyo ayambadde akakookolo akakolerere owa wakati ayambadde akakookolo magezi ga muzungu, n'asembayo naye ayambadde akakookolo akaffe akakolerere akatungwa mu lugoye.

Ekifaananyi kiraga omwami ali mu ssamba ly'omuceere era ng'alinga alina ensigo gy'ali mu kusimba, era ng'akutte ebbaketi eya enzirugavu wabula nga ye ayambadde essaati eya kyenvu nga kw'otadde n'enkoofiira enjeru, wabula nga mu maaso ge eriyo emiti gye tuyita egy'ebituugo oba tuyinza okugiyita emiti egy'ebinazi egisobola okusimbibwa ku mbalama z'oku nnyanja mu bifo ebiwummulirwamu.

Ekifaananyi kino kiraga abaami basatu abali mu kiraalo era bonna nga bakutte emiggo mu ngalo wabula ng'omu ku bo agezaako okulwana n'ensolo emu, tugiyite ente gye bagezaako okuba nga basiba okulaba nga...

Ekifaananyi kino kiraga emmotoka ezitera okwetikka omusenyu, wabula ng'essaawa eno yeetisse abantu abawerera ddala nga kuliko n'ebintu bye balabikanga bye bali mu kusengula, era nga abasinga balengezza amagulu ebbali n'ebbali w'emmotoka ekika kya Isuzu.

Mu kifaananyi ekyo ndaba omudaala ogutunda ebyokwewunda by'abakyala okuli amabulawuzi, amasweta n'enkofiira z'oku mutwe. Ndabako obusawo obukole obulungi bwe bakoze mu mbugo ate waggulu nnengerawo eŋŋoma nga kw'otadde n'amayembe g'ente. Era mu madaala mulimu ebitengi ebiramba ebitundibwa ebitannaba kutungibwa.

Ekifaananyi kino kiraga omwami ayimiridde okumpi n'olubalama n'olubalama lw'ennyanja ng'ayambadde engatto za sonseka era ng'akutte omuggo gw'asimbye oku mu musenyu ng'alinga ayina kye yeekengedde.

Ekifaananyi kino kiraga omwami omutunzi w'engatto oba tumuyite addaabiriza engatto era ng'ekiseera kino yali ali mu kuddaabiriza engatto ya ssonseka emu ku eyali ekutuse akaswaki.

Ekifaananyi kino kiraga enku eziwedde okusonjola obulungi, nga ziri mu luggya olumu. Wabula ng'obuuyi obulala tulengerayo engoye eziwerera ddala eziri mu langi eya bbulaaka, langi eya kapaapaali, langi eya kacungwa ne langi enjeru, nga zonna ziwanikiddwa ku waya.

Ekifaananyi kino kiraga enkoko sseggwanga eriko ekisunsu ekimyufu era nga esibiddwamu oluyina ng'akabonero akalaga nti egenda ku buko era ng'eteekeddwa wansi ku kakutiya akali mu kkala eya kyenvu.

Ekifaananyi kino kiraga abaami babiri abali ku ku dduuka, era ng'omu atudde ku katebe ayambadde obugatto obwa 'sonseka' wabula ng'ali mu kajoozi aka langi eya bbululu era ng'ayimiridde ayambadde engatto enjeru n'empale eya jjiini, ayambadde kamunywantuuyo era n'ensawo mu bulago erengejja. Era ng'edduuka liraga nga litunda bintu bya masannyalaze n'ebyo ebikozesebwa mu masimu.

Ekifaananyi kino kirimu abaana ab'obuwala basatu abali mu kutambula n'ebigere wabula nga beetisse amabaafu omuli enfuufu oba omusenyu gye bagenda bakuŋŋaanyizza okumpi ku mabbali g'ekkubo.

Ekifaananyi kino kiraga entamu bbiri ng'emu ebikkiddwa ku ginnaayo nga ziteekeddwa ku kyoto era nga bali mu kufumba ku masiga asatu, era nga tulaba nga a n'omukka gunyooka.

Ekifaananyi kino kiraga emmoloka bbiri, ng'emu y'ekozesebwa okutambuza emmoloka ezirima enguudo era nga kati essaawa zino bali mu kutikkako eyo emmoloka enyiga ettaka mu kkubo bwe baba nga baakalirima.

Ekifaananyi kino kiraga abaana babiri: ow'obuwala n'ow'obulenzi. Omwana ow'obulenzi ng'akutte eggaali okusibiddwa ebidomola by'amazzi bibiri, era nga omuwala amuvaako emabega nga bw'asindika eggaali eyo okuyita ku lusozi ate boolekere eka.

Ekifaananyi kino kiraga ekirime ekimanyiddwa nga eky'emmwanyi, jjukira wano mu Buganda tugamba nti emmwanyi terimba, era nga kiraga nga kitojjedde bulungi kibaze wadde nga zikyali nto naye nga ziraga nga emmwanyi zirabika bulungi nnyo.

Ekifaananyi kino kiraga omwalo era ng'omwalo guno amaato agasinga gonna gagolomoloddwa era nga waliwo n'ago agali ku nnanga mu bwengula bw'ennyanja eri nga bw'olaba, nga kusibiddwako emipiira egy'emmotoka emikadde, wabula nga ku lubalama kuliko abaami babiri abambadde essaati, omu ayambadde essaati eya kakofu, omulala n'ayambala essaati ey'omweso era nga bayina bye beetegereza ebirabika okuba nga byennyanja ebiri mu kisero.

Ekifaananyi kino kiraga essomero erizimbiddwa era etteeketeeke obulungi eribangula abaana oba bayite abayizi mu masomo aga tekinologiya; tumuyite ssaayansi.

Ekifaananyi kino kiraga ebbibiro ly'amasannyalaze era nga liraga nga lirudde nga likola olw'endabika yaalyo okulaga nga likutte lyonna olukonge era nga n'amazzi galaga nga gakutte olukonge.

Ekifaananyi kino kiraga ekifo ekiteeketeeke obulungi okumpi n'olubalama lw'ennyanja era nga kikuumibwa kiraga nti waliwo abajaasi abakuumawo kuba tulaba nga waliwo emmundu ezivugibwa obuvugibwa wadde n'abajaasi abeekapise enkampa.

Ekifaananyi kino kiraga omwami ne mutabani we ng'omwana akutte kamera yeetegereza, agezaako okukuba ekifaananyi okkuba ekimuli mu maaso era ng'omukulu bw'amulagirira enkwata ya kamera.

Ekifaananyi kino kiraga ekyalo, ekirabika okuba nga kiriko abantu bangi ddala yadde nga kiraga nga kyalo kiteeketeeke bulungi kuba ku mabbali g'ekkubo kuliko emiti emisimbe ate era nga kiraga nga mu kkubo erya koolaasi waliwo abatambula n'ebigere, waliwo n'emmotoka etambula ng'edda ku buuyi obwa kkono. Wabula obusukkakkubo walaga nga waliyo amayumba mangi ekiraga nga walabika nga waliwo abantu bangi ababeera mu kitundu ekyo.

Ekifaananyi kino kiraga omwami ng'atadde ekibatu kye mu nsawo oba tugiyite ekkutiya y'omuwemba era ng'asenyeemu olubatu, yeetegereza ensigo z'omuwemba nga bwe zifaanana era nga zirabika okuba nga nnyonjo bulungi.

Ekifaananyi kiraga obwengula era ng'obutonde bulaga nga bwonna bwa kkala yaffe eya kiragala. Era nga mu butonde obwo tulaba nga mulimu amayumba agazimbiddwamu ageesudde era nga mulimu amabaati ge tuyinza okulaba agali mu kkala eya kakobe, agali mu kkala eya bbululu, n'ago aga kkala enjeru.

Ekifaananyi kiraga omwana ava okusaawa omuddo era ng'akutte ejjambiya gy'ava okukozesa omulimu ogwo, era ng'omuddo agwetisse mu kkutiya ku mutwe era ng'atambuza bigere, alabika ng'adda eka ku ddundiro.

Ekifaananyi kiraga ekikonde ekifunyiddwa ng'era kiwanikiddwa mu bbanga, engalo zonna nga ziri wamu, ekiraga obumu, ng'akamu ku bubonero obulaga obumu.

Ekifaananyi kino kiraga essamba oba ennimiro ya kasooli era nga yonna yonna etojjedde. Kasooli alaga nga mulamu bulungi mu nnimiro era ng'alaga nga mulamu bulungi akula bulungi ekiraga nti ajja kuvaamu amakungula amalungi.

Ekifaananyi kino kiraga omwami omuzungu oba tumuyite kyeruppe, ali ku lubalama lw'omugga ng'akutte eddobo alinga ali mu kuloba ebyennyanja. Era nga mu maaso ge ng'osomose omugga, waliyo ekibira ekikutte obulungi ng'akamu akabonero akalaga obutonde bw'ensi obulungi.